Omwegi ashutami ariyo nareeba ahansi ariyo nabaziira. Omwana ogu ajwire orukwanzi aha mukono gweye. Orukwanzi oru rwine amabara aga bururu harimu n'erangi eya kinekye.

Enjoki eri aha kimuri, ekimuri eki nikirungi munonga ahakuba kiri omu rangi eya kinekye ahagati kiri omu rangi erikwiragura kandi enjoki egi eine erangi eya kinekye n'erangi erikwiragura eine amapaapa marungi buzima nihareebeka gye kandi seeri hari omu rangi erikwiragura.

Enkofira nungi ezabasiramu nizirebeka gye. Harimu enkofiira eza mutare kandi harimu enkofiira eziri kutukura. Enkofiira ezi zeine amabara marungi gatari gamwe na gamwe. Hariho ezeine erangi erikwiragura eya mutare, eya kinyaatsi, eya kitaka, buzima zima ninungi munonga.

Omushaija ashutami ajwire eshaati eya mutare erimu obunyiriri oburikwiragura ajwire n'eshaaha eri omurangi erikwiragura ari aha kyoma, ekyakanyabwengye aha rubaju hariho obupapura burimu obucumu bubiri

Amaizi marungi g'enyanja agari omu rangi eya bururu n'omu rangi eya mutaare aha rubaju rwago hariho orukiiri, orukiiri oru ruri omu rangi erikwiragura ahaiguru yarwo hemereireho omushaija, omushaija ogwe ajwaire enkofiira, ajwaire esweeta erikwiragura.

Omushaija ashutami aine akahuuzi omu ngaro Kandi omushaija ogu ajwire eshweta ya buruuru, ajwire empare eri omurangi erikwiragura na ne rangi ya mutare Kandi omushaija ogu ajwire orukwanzi omu ngaro. Orukwanzi our ruri omurangi erikutukura ne rangi ya kinyaatsi na n'erangi eya mutare Kandi aharubaju rweye hariho emiguha.

Abaana bemereire, abaana aba harimu abanyiigire, harimu abarikumwenya kandi abaana aba bajwaire emyenda etarikushushana. Hariho abajwaire emyenda erimu erangi eya bururu, ey'eyekinyaatsi, eya kitaka, kandi abandi beegami aha miti enyima.

Abazaani bari omu kishaayi bariyo nibazaana, omupiira guri ahansi, omuzaani omwe yaateera omugyere mutaahi we, ajwire empare eya kineekye nana esweeta erikutukura ondiijo ajwire empare eya mutaare ajwire nana esweeta eya bururu kandi ajwire nana akandi akarikutukura aha mukono

Amaizi gariyo nigahanantuka aha rukiri abansi hariho amaizi maingi marungi aha rubaju hariho enkiri ahaiguru y'enkiri hariho ebinyaatsi Kandi omu maizi hariho niharugamu omwika gurikuza ahaiguru

Abakazi bemereire bashemerirwe harimu abakazi bakuru n'abakazi bato, omukazi omwe aheekire omwana ashemerirwe bajwire enkwazi eziine erangi zitakushushana eza mutare, ezirikutukura, eziine erangi eya kinekye.

Omukazi ari omu musiri gw'ebicoori. Ebicoori ebi tibikeezire nibireebeka gye nibirungi. Biine amababi, amababi aga gari omu rangi eya kinyaatsi. Omukazi ogu ajwaire eshweta, ajwaire n'empare. Empare ei ajwaire eri omu eibara erya bururu kandi omukazi ogu atsibire eishokye. N'omukazi arikwera.

Abantu bashutami baine emitaka abandi bari omu maizi bariyo nibooga aha rubaju hariho ebibaare hariho enkiri hariho amatoongo

Abaana baingi abarikureenga omuri rukumi abamwe bajwaire esweeta abandi tibazijwaire hariho abajwaire esweeta ekirikutukura abandi bajwaire eza bururu aha rubaju hariho abandi babiri

Omuju harimu ebintu birungi nka enteebe, omukyeka, ebishuushani birungi, embaho kandi enju etsigire erangi nungi.

Omujubi w'ebyenyanja ari omu bwato ajwaire esweeta ya mutare aine kyenyanja omu ngaro ayemereire omu bwato, obwato buri omu maizi kandi amaizi nigareebeka gye.

Omu katare harimu abantu. Hariyo omushaija ari omu muhanda naaza omu katare aine akadeeya omu ngaro. Aha rubaju rwe hariho omutaaka, ahansi y'omutaka hashutamiho omushuubuzi w'omushaija. Omu katare harimu enyaaanya harimu ebyokurya.

Ahi emotoka zirikunywera amashuta hariho emotoka eyemereire hariho emotoka ezindi ibiri ziri omuruguto ziriho nizigyenda harimu aba boda boda barimu nibavuga .

Omushaija ashutami ahari piki piki, piki piki egi ekomireho ebitookye omushaija ogu ajwaire enkofiira erikutukura kandi ajwaire n'esaati eya mutare, enyuma ye hariho omushaija ondijo ajwaire esweeta erikutukura erimu n'erangi erikwiragura n'eya mutaare aha rubaju rweye hariho ebitookye bihango kandi bingi.

Entwiga ishatu ziri omu kishaka zemereire enyuma yaazo hariyo ebinyaatsi ebyomire kandi ahu zemereire hariho ebinyaatsi ebitomire hariho emiti eine amataagi

Abantu baingi abashaija n'abakazi, abamwe beemereire abandi bashutami, bajwaire emyenda atarikushushana, beemereire omu muhanda bamwe abandi bashutami aha rubaju rw'omuhanda hariho motoka eziri aha rubaju rw'omuhanda hariho n'amaju

Omwerere ari omuka ashutami aha muryango naareeba omu maisho omu maisho gye harimu omuti aha rubaju rw'omuti hariho omuguha guhanikireho emyenda eyanikire kandi aha rubaju orundi hariho eshuuka eyanikire

Enjoki eri aha kimuri ekimuri eki nikirungi munonga ahakuba n'ekya mutare kirimu erangi eya kinyaatsi omunda kandi enjoki egi aha mugongo eine erangi eya kinekye eine n'amapaapa marungi.

Enyanja erimu amaizi marungi. Erimu obwato, omu bwato harimu Abashaija babiri. Ow'enyima aine enkatsi, boona bemereire. Aha rubaju rw'obwato hariho orutindo kandi ahansi y'orutindo hariho ebinyaatsi.

Abashaija babiri bari omu nyanja, bari omu bwato bombiri bemereire. Ow'omu maisho aine enkasi. Omu nyanja harimu ebinyaatsi, amaizi nimarungi.

Omushaija n'omukazi bari omu muhanda bari aha gaari, omushaija avugire omukakazi we aha gaari, omukazi aine eshaaho omu ngaaro aha rubaju rw'omuhanda hariho enju eine amabati gakuzire, enju egyo nibagishuburiramu erimu abashubuzi erimu nana abantu abarikugura kandi aheeru nk'aha muryango ehanikireho ebirango